Di important quality wey e, wey e e ti go take to keep beta beta correct relationship, first tin na communication. Communication naim be di ultimate, bcos wen you, once you dey communicate you go get open mind, you go get clear conversation, honest conversation wit di person, you go fit express your tought wit dat person, na one of di ways to keep meaningful relationship be dat bcos once una fit dey talk, dey express una self, ehen, everybody go kon know wetin dey everybody mind. Anoda one be sey respect. To keep relationship, di two, respect must dey, weda e dey keep relationship wit old person abi na um, young person relationship, respect must dey inside dat relationship bcos respect is reciprocal. Respect dey show sey you value and you respect di value of wetin dis person about dis person opinion, wit respect naim be di important tin to keep relationship bcos everybody sabi wetin den dey call boundaries. You must know say dis, um, naim opinion be dis I must respect dat person opinion. Anoda tin again to keep meaningful relationship na trust, na to take your time trust person. Once di person don dey loyal, you too don dey loyal give di person, una go kon see sey una trust each oda, trust each oda in di mean sey, you fit confide for dis person, dis person fit get problem confide in you, e fit tell you e secret, you sef fit tell am e, e secret. Den, anoda one wey dey important na wetin we dey call compromise, um, for obodo, um for oyinbo language you go sey, meeting me half way, let us meet half, let us meet halfway. So, dat way now, everybody go fit come togeda kon sey, me I no fit do dis one, dis one sey I no fit do dis one, ok, since you no fit do dis one, since me I no fit do dis one, mek we do dis oda one so dat e go fi favour bot of us. So, once compromise don dey everybody go kon understand sey, dis one no dey comfortable, if e do dis one, di oda one no dey comfortable, if we do di oda one. Anoda tin wey dey very good to um keep meaningful relationship na wen you fit um vouch for di person. You see sometin dey happen, den tell you sey dis person do dis tin, you say no, bcos sey you sabi dis person, you fit vouch sey dis person no be tif, dis person no fit do dat kind tin, dis person no fit do di da kind tin. So na when e don sabi di person, bcos once you sabi di person, e go give you authority to fit vouch for dat person, di tin wey di person fit do and di tin wey di person no fit do. So, now di qualities to get meaningful relationship na communication, trust, loyalty, honesty, respect and so on, compromise, nai be di tin for me.

Um my opinion base on dis giving and expecting to receive, na something wey be sey e don bring plenty problem among family, among friendship, among neighbours, among even colleague sef for work. Plenty pipu believe sey once you give back, once you give something, you must expect sey dat same pesin na im go help you. Some other believe sey once you give something, komot your eye, no no dey wait for any expectation. But me personally, I just feel sey once you give pesin something, no put your eye inside dia. No dey come dey think sey dat pesin wey you help today na im go help you tomorrow. But as God, dey sey dey sey God work in a mysterious way, dey sey another um man wey you help today fit turn, im fit no help you, but na another pesin na im go go help you tomorrow. So if you dey do something just know sey de pesin wey go bless you na God, and when God wan bless you, e go bless you yanfu yanfu. So no dey put your eye dey sey na de pesin wey you help today na im suppose help you tomorrow, because pipu don fight well well for dis thing. You go hear pipu pesin say “I was there for you, you were not there for me”, “I did this for you, you did not do that for me”.Na thing wey be sey pipu dey fight well well. <coughs> Dis thing don make relationship scatter, e don make homes dem scatter, e don scatter plenty things for every wia. So my own be sey anything wey you do for dis life no put your mind. Just because sey you help person make e go school tomorrow, or help pesin buy am something, or give am food, no mean sey make you expect that pesin to come do something for you. Anything wey you do, komot am um komot your eye for dat thing, komot your mind for dat thing. Leave am for God to bless you. No dey expect man to bless you, because na de, na dia wia de problem dey start. Once you don dey expect man to bless you, wahala go dey. Anything wey you do am, just leave am sey na God na im be dey author and dey finisher of everything. Sey na papa God go come bless you. But when you come dey wait sey um na because of me im get dat work, im no come give me dis um um my children work, and all dis thing. All dis thing na base on um entitlement because once you don dey give now don dey expect. Na im be sey because sey I don give you sommething, dat mean sey I dey entitled to you. Pipu dey use am as entitlement mentality. You understand? Pipu you go dey hear pesin dey say um I get uncle, my uncle no wan help me, or okay I been dey help am dey wash im car, im no dey give me moni, because you done dey believe sey without dat your uncle you no fit make am. So anything wey you dey do for dis life, do am komot your mind. No go dey put your mind dey sey ah na because sey I don help dis pesin, im go help me tomorrow. No. de pesin we go help you tomorrow fit no even be pesin wey you sabi at all. So anything wey you dey do, do am well and komot your mind. Just know sey God go bless you well well yanfu yanfu at de end.

How me I dey tek dey resolve issue wey I get wit my roommate be sey, first tin first, you know sey to stay wit human being nor dey easy at all. So, first tin first, we go get wetin we dey call open communication, yes, I dey try get open communication and I go talk to you direct about di issue wey dey ground. If my roommate do me soemtin wey I no like, I go open up tell am sey, my friend, dis tin wey you do I no like am, dis tin wey you do na sometin wey be sey e pain me, abeg next time, no do am liadis. And den when I don tell am sey ok see dis tin wey you do I no like am den, I go give am time mek e follow talk di reason why e do am, den I go kon hear maybe I fit e fit be sey my fault naim cause am naim mek am do am. So once you don follow talk tell me sey ok, na dis one na dis one mek am do am, I go kon know sey, ok, my fault follow cause am. So, naim be, e dey very important sey mek we dey lis ten. Personally, me I dey like to lis ten to my roommate wen e dey talk sey why you do dis tin and den we go find wetin we dey call compromise because me I dey dey, I dey always dey ready to meet person half way so far sey you dey genuine, you dey open and you dey ready for us to settle amicably according to oyinbo. So, I go try mek we talk, find peace for each oda, and den, when e be like sey di conversation abi di talk wey we dey talk abi di conversation don dey dey like sey, e don dey hot, me I go tek break o. I go comot outside leave am mek e no go lead to um gbas gbos. I go comot den wen he don wen e mind don ready, I fit come back den we kon talk. But if I come back e mind neva still ready, I go go call person wey be sey naim be our mutual friend. Person wey be e maybe e old pass us, person wey two of us fit lis ten to mek e kon help us settle di mata wey dey ground. Den if I don see sey dat person don come den we go kon set wetin we dey call house rule abi na room rule. We go kon set rules for di house wey go dey make us dey follow by di law, because den sey wen person no get law um, everywhere go dey scatter scatter, e just dey like sey, den sey di um e dey um sheep without a shepherd. We no fit dey for house wey be sey we no get di dos and di don’ts. E dey very important sey we get di dos and di don’ts. Like me and my roommate na, we know sey once we come back from house, you no fit wear your slippers wey you wear from outside enter inside house, you go comot your slippers, keep am for doormont, you no fit wear di slippers enter inside di room wey we dey sleep. And den you know sey wen you clean your body wit towel, you go carry your towel comot outside, you no go leave di towel inside house, mek mek di towel no kon dey smell. So, e dey very necessary sey we dey do all dis tins to keep di room and di house rules well well. We no dey carry am dey play. So, na di ways wey be sey me I dey try to resolve issue mey I get wit my housemate. Na just for both of us to get wetin we dey call beta communication. We know how to talk to person wit peace and respect. You no go dey follow person dey talk anyhow mek e no for go insult di person, kon go curse di person. So, when small wahala dey like dat, we go find way to follow di person talk mey everywhere fit dey alright. So na di way wey me I dey tek dey resolve issue be dat, wit my housemate, we ney dey tek fight dey resolve issue, we ney dey break bottle dey resolve issue, but we dey resolve issue in a very respectful and applicable way, wey be sey e go dey alright for di two both of us. We dey get good conversation, and when we don resolve di issue we go kon see sey we go kon happy, dey cook togeda, dey happy togeda, chop togeda, everybody go kon get wetin we dey call peace of mind inside di same house. So na way everybody go dey alright. Because sey, if you no get peace wit your neighbor, abi wit your friend, you no go get peace even wen you dey sleep for night. So na di best tin wey we dey do be dat. To resolve di issue, me personally I dey like to resolve issue, infact, if I get issue wit my roommate, I go mek sure sey we sought am out dat particular day because personally, me I no go fit sleep, I go want mek we talk about dat tin wey happen for day time, dat tin wey happen dis morning, mek we talk am out, mek we no wake up for morning dey look each oda for bad eye, dey sey hmm, dis do you understand, mek we dey talk di tin comot, so dat when we wake up for morning we fit look each oda, tell each oda good morning, how was your night. So, all dis small small tins no be small small tin. You see di word sorry, some pipu feel sey sorry too heavy to say, but e when you just tell person sorry, no vex, dat sorry na go go calm down im mind. So, me if I get, if I do my roommate sometin, I go quick quick, sharp sharp go tell am sorry my guy, no vex, so dat we go fit get peace.

Hmm, dis question be, if I for like work for person abi I for like work for myself. Hmm, mek I look at di advantages of working for myself and advantages of working for person. I know sey if I work for for person, my mind go just dey sey I go dey get stable salary wey I dey collect every mont. I go just know sey dis particular mont sey na so so so amount I dey collect from dis company wey I dey work for and den if I dey work for person sometimes, den fit get sometin like healt insurance, all di small small benefit wey dey follow am dey join body fit dey. And den, dey dey get rules, like you must get follow-up rules for dat company wey you dey work for. Hmm, and den, if I dey work for person my head go kuku dey down because sey I nor go dey tink of risk, income risk abi expenditure risk, and sometimes, you know sey if you work for person di company fit dey send you mek you dey travel go yanki go dey do program, training and everytin. But if you ask me true true true true, I no go lie, me I for like work for myself. I for like dey self-employed, yes o because e di tin dey flexible, na me go be di oga kpatakpata for my own business. Na me go dey know di hour I wan go work, when I wan open my business and everytin, and den, I go, na me go dey take decision inside my own business, I go know wetin go beta for my own business and dat way my mind go dey very open. I go fit dey meet pipu, dey connect to pipu, talk to pipu about my own business, develop and grow my own empire. Den, depending on di kind effort wey I put, in a mont, I fit even see beta money correct correct beta money pass wetin um, if I dey work for person fit pay me, if I say mek I go work for person. In a mont na, I fit see maybe inside my business or even in a week, I fit see like tiri hundred thousand for my business, den imagine sey I go work for person dey collect tiri hundred thousand in a mont abi two hundred thousand in a mont, but I fit instead but um, um um but, I fit make um tiri hundred thousand inside one week. So, e beta sey mek I pack all dat my energy put inside my own work, dey work for myself because I know sey money fit come and den e go fit mek me dey work for oda tins. I e go make me multitask, I fit die, I fit get varieties of oda job wey I fit do small small hustle because I get time dey control dey manage di tins wey I wan do. Den, um, den creativity sef fit follow join body, e go give me time mek I fit dey do oda tins because sey na me be my own boss, na me dey take decision, na me know wetin beta, so true true true true, I don talk am, me I go like dey self-employed to work for myself instead of to work for person.

I feel sey government work na beta work. Na work wey be sey e dey come wit security, once you don get bro government work, e dey like a life time work and na work wey be sey e dey flexible depending on how you tek wan see am, and na work we be sey pipu dey benefit well well, like e dey get healt insurance, e dey come wit healt share, healt insurance and den, den go help you dey save di money wey den dey call pension, so dat when you retire den fit kon dey pay you dat kind money aftermat. So, um, government work na sweet work wey be sey, if you put your mind do am well, you sef go enjoy di work. So, I feel sey government work dey good, and e go help you even, mek you understand how di government dey work, you go fit dey in charge of tins too, you go fit dey follow dey join body for di activities wey dey happen inside government office ,yes o. And di tin be sey, you go, yo go kon become civil servant, a civil servant of di state or a civil servant of di country. You go kon work because government work na two types na dey, we get di state government and den we get di federal government inside Nigeria here. So, once you work for government work na work wey be sey you go happy well well, some pipu sef dey do government work still kon get dia own business, because di tin dey flexible depending on di time match wey you get. You fit be help, you fit dey run two tins at di same time, dey give you time mek you fit dey organise everytin togeda. So, government work na beta work wey be sey, if you go wit, you no know sey, healt insurance follow and den e get wetin den dey call pension and once you dey government work, your mind go dey stable because of di stability of income, salary wey dey come. You go just know sey at di end of di mont so so so money dey enter your account, weda rain o abi na sun o dey shine sey dat money go enter your account. So, you go just, your mind go just set sey you get fix money wey dey kon your account at di end of di day. So, government work na work wey be sey, me sef I for like follow do am. And I go, and I go recommend pipu mey den do government work. Plenty government wey den fit because na good and beta work wey be sey e go favour you and e dey come wit plenty advantages, added advantages. So, na work wey be sey I go recommend oda pipu sey mey den follow do am. Because e good, nor be just, to just dey sey you no wan do government work, you nor wan do government work, sey na lazy pipu dey do am, no. Government work go mek you dey active. So, I feel sey government work na beta work wey person fit follow do.

um, di popular company wey me I dey admire di most. um, I go sey di network providers, um, di network providers base on may be MTN, AIRTEL and GLO. You see dose pipu wey dey provide network, sometimes den dey try o, because e no dey easy to dey provide network for pipu, for thousands and millions of pipu wey dey use dat network, den dey provide am, na pipu wey I dey admire because dia services dey good. Once you recharge your phone, you fit talk to pipu wey you wan talk to. I like all dis network providers, I dey admire dia company, because sey den dey offer beta beta um beta beta network dey give us and data subscription too. So, I dey like dis network providers because den dey do us well. Anoda company wey me I feel sey I like na company wey dey um um provide um Dangote company wey dey provide sometin like cement dey give us. Den dey provide sometin like um spaghetti, I like dat company because sey dia product dey very nice. Dangote cement na one of di best cement wey we dey use for dis our country Nigeria. um even if sey den um der der is hike in price o, but now di cement wey be sey na den wey everybody dey use and den di spaghetti, dia spaghetti na one of di best spaghetti ever, pipu dey like to chop well well. And den, den don even get wetin we dey call Dangote salt, dia salt naim be one of di best salt because of di iron wey dey inside, plenty plenty tins wey dis Dangote company don provide give us and na dem be di authentic ones. So, wen you look di tin ehn, you sef go testify sey um sey Dangote company na one of di best company. And den, di MTN providers, dose pipu, di network providers like MTN wey I don mention, di GLO and di rest. Anoda company wey be sey I dey like well well na, na waw, yes o, waw na detergent, na soap wey person dey tek dey wash clot, dey wash anytin wey you wan wash, anytin wey you wan clean. Waw product dey very good and e dey very good. I like di smell wey e dey give wen you tek am wash clot, e dey mek your clot smell very nice, e dey mek di clot dey like sey na new clot and e dey comot dirty wey don enter di clot, naim mek personally, I like dose pipu wey den dey call waw detergent. Yes o, because na dia soap be di ogbonge soap wey be sey once you use am, you go like am. From di smell wey you dey tek dey wash clot till wen di clot don dry, e still dey smell fresh fresh. So, dose na di tiri companies wey I dey admire di most be dat. Di network providers, Dangote company and den waw detergent company, I like dis pipu, because if den get washing soap, den get detergent and once you put, you fit use all of di soap even if na for washing machine you put am, your clot go smell well.

Di work wey I no dey like to do for house na to fetch water. UM, you see to tell me sey mek I go fetch water, I no o like am at all, because to go fetch water dey very stressful, but I like to do every oda house work. If you tell me sey mek I wash plate, I go wash di plate well, I go clean am, I go pair am keep for di beta place wey suppose dey. If you tell me sey mek I mop ground, I go even dey dance dey mop di ground, I go dress di bed well, I go do everytin wey you want mek I do. Even to sey mek e tek, mek I take care of children, I go do am, even if you sey mek I help you go market, I go go dat market wit happiness, I go even dey dance dey go dat market. But, when you kon dey tell me sey mek I help you fetch water, abi mek I go fetch water wey me I go use from outside, sey water don finish for house abi water don finish for tank, na dier wahala dey dey, because I no like to fetch water. I dey see am as punishment sey e dey carry water on top your head, you go kon dey trek for were, for wherever you go fetch am, you go kon trek trek tuketuke dey come back. Personally, me, I no like dat kind work, I no like to fetch water. So, naim mek, if I get money I go just call all dose um aboki pipu, collect den water buy, because me, I dey see am as stress, because once I don carry my body go fetch dat water, na so my head go dey pain me, my shoulder go dey pain me, my my hand go dey pain me, everytin go just dey pain me, in fact sef, di tin sef fit mek me sick, naim mek I no like dat kind house work. I prefer sey mek I do every oda tin, even if you tell me sey mek I cook, I go happy to cook but no tell me sey mek I help you go fetch water or no even send me, go sey mek I go fetch water because na sometin wey me personally, I no like to do, I dey see am as sofa head, me I no like to fetch water. I fit do every oda tin inside house but to sey mek I fetch water UM I no see am as sometin wey I fit do. I prefer to do any oda tin, I fit wash, I fit cook, I fit clean, I fit go market, I fit baf children, I fit take care of children, I fit dress bed, I fit use washing machine, I fit clean di window, I fit do every tin wey you tink sey person fit do. But to sey mek I go fetch water, I no fit. I know sey water na essential need um but how I wan tek go carry dat water for my head naim be di problem. So, if you ask me again, I go tell you sey di domestic work wey me I no like to do and I no, I no dey even dey imagine myself dey do am, na to carry water for my head, na to sey I carry bucket, abi I carry rubber, abi I carry keg sey I wan go fetch water, na sometin wey be sey I no like am at all. I no fit send person and I no dey like mek person send me sey um, mek I go fetch water. Anytin wey be sey you dey ask me mek I go fetch water, I no like am, so, personally I no dey like to fetch water.

Di advantages of living in a city be sey, once you enter city you dey look di first tin first tin wey person go tek eye dey look out for na di opportunities wey dey come wit city life. Once you dey inside city, opportunity go gba everywhere, opportunity go scatter everywhere. You fit work, you fit meet person, you fit get connection, doors fit open, your mind go dey open because sey opportunity e full ground well well. See, you enter city, anoda beta tin wey be sey, person go notice inside city be sey wetin den dey call cultural experience. You go see sey inside city, no be one person, no be only pipu wey dey from dat wey dey live inside um from der, mek we tek for example lagos, ehen, if you go lagos you go see sey differen pipu from differen states dey inside lagos, even abuja and oda state you go see sey inside lagos we get di akwa ibom pipu, we get di Yoruba pipu, we get di hausa pipu, we get di fulani pipu, we even get di Urhobo pipu den, plenty pipu, di ijaw, plenty pipu dey plenty wey dey live inside lagos. And you go see dem wit dia differen culture, differen ways wey den dey do tins, differen diversity. And den, one beta tin wey be sey wen you dey live inside city be sey, e e dey very convenient if you dey wan travel. Ehn, imagine sey you dey inside village, e go hard for you to travel go anoda place. So, you need dey for city wey be sey you fit travel from one um city to anoda, di movement go dey easy for you, even if you wan buy sometin o, to go buy um sometin, e go dey easy, you go fit waka enter dat place buy dat tin and den, social life too, you go see sey you go kon fit communicate wit oda pipu, you go fit mingle wit oda pipu mek you fit understand dia culture, you go fit understand dia culture, di way wey den dey do tins, you go kon see sey ah ah pipu wey from ijaw dey do liadis, pipu wey from enugu dey behave laidis, you go kon understand and den den sey a well-travelled person is a well-travelled mind. Because you don travel well well, you don see as outside dey, your mind too don dey educated because if you neva, if you no comot for your village dey outside, you no go know wetin dey happen for outside. You go just dey tink sey everytin wey dey happen for your village na di only tin wey dey happen for outside. But once you comot outside, you go kon learn new new tins, you go kon discover beta beta tins wey dey happen, you go kon see sey ah ah, so pipu get differen ways wey we dey, wey den dey tek chop garri, no be di same way wey you dey chop garri na everybody dey chop garri dat way. So, once you comot outside, opportunities plenty, your mind go change, you go understand tins, you go see development and e go dey even dey, a e go, e go get access to amenities, yes, to good amenities, you go get access to tins like dat.

Di type of house wey dey convenient for me to live in, na house wey be detached house, house wey dey stand alone. Me I dey like my peace and quiet and I like space. I dey like house wey be sey e no dey share um fence abi room wit anybody, I dey like house wey be sey e dey stand on e own. House wey be sey you go kon back, you go fit get peace of mind. I ney dey like house wey be sey di pipu go dey live for face me I face you, I ney dey like dat kind compound because sey, wahala go too dey, insult go too full ground. So, if you ask me I go tell you sey me I like house wey dey stand-alone o and I like sey inside di house go dey small and cozy, house wey be sey person fit live inside di house go dey clean like for now as person neva marry, I tink sey self-con go dey alright. Self-con na house wey get room, parlor, and kitchen and den fit get lobby small. Na very conducive small house na me I like. House wey be sey e go fit contain me and I go get peace, I no like house wey, wey dey for open environment, maybe house wey dey for road wey be sey before you wake up, na so so noise, you go dey hear machine, motor go dey drive around. I dey like house wey dey very calm and cozy, wey get peace, na dat kind house we me, I like. I like house wey be sey you go just find peace once you come back. House wey wey dey good, house wey be sey you fit clean alone. I no dey like house wey plenty o, wey dey big, no, because sey strength to tek clean am fit no dey. So, na di small house wey dey fine and portable, wey easy, wey be sey person fit clean house once e come back, e go fit carry broom arrange di house and me I dey like my house mek e dey very clean especially, my bed. I dey like mey my bed dey dey dress when I come back because e dey give me some kind joy inside my belle, sey I come back to a very clean house, house wey dey very clean, na dat kind house wey me I dey like to stay in. I no like house wey get wey get dirty, I dey like sey di house dey clean, everywhere dey sparkle, na dat kind tin wey me I dey like, because den sey cleaniness is next to godliness. So, once di environment don clean, house wey be sey you go come back mosquito no dey, I no like environment wey too dirty because once you don stay for environment wey dirty, to even come outside go tire you, everywhere dey smell, everywhere dey tire, but once you dey for clean environment, you go see sey di house go even dey sweet you to go back to because everywhere dey clean, everywhere dey very ok. So, na clean house and a detached house na me I like, house wey dey stand alone, house wey noise and commotion no too dey.

Christmas season na season wey be sey we wey dey for inside akwa ibom we we ney dey tek am dey play. We dey see as nor just as Christmas season but as festival season wey be sey we dey celebrate well well. Inside akwa ibom, we get wetin we dey call Christmas village. Humm, Christmas village na one big field wey be sey, we dey for odo-odoma area, wey be sey diversity of pipu dey come togeda to kon dey celebrate, you go see pipu wey dey come from far and near, pipu plenty wey dey come. Inside dat Christmas season na pipu dey tek biggest holiday, in fact sef, na during Christmas season we dey get di longeset holiday ever. Pipu dey travel dey come from far and near just to kon celebrate. Inside dat Christmas season, we dey always dey celebrate cultural day, differen um, differen local government go kon dey celebrate dia culture. Some go kon dance, some go even kon do masquerade day, some go kon do um delicacy day, dat is differen types of food. Dey go carry am come togeda, mey den fit use am dey do competition among demselves. Den inside Christmas village, we get like big stage, on top dat stage we get mc, we get wetin we dey call competition, music competition, dance competition, even comedy. Pipu dey kon dey present differen talent, and na on top der pipu dey laugh dey relieve dem self of stress, of tins wey den don go tru since January. So, na dat period nai pipu, na dat festival season nai pipu just dey use am dey celebrate well well and we no, we no just dey see am as festival season, but we dey see am as di birt of of our lord jesus christ. We dey see am as di season wey be sey Jesus don kon born for us. So, dat Christmas season we ney dey ever ever dey tek am dey play. Na one of di important season wey be sey pipu dey travel dey come, even pipu from oda state dey come, so dat den go fit kon get wetin den dey call relaxation and Christmas village na one of di biggest tin wey dey happen for akwa ibom during festival season, na one of di tins wey dey happen inside akwa ibom, na beta beta sometin wey be sey pipu dey like am well well. Na time wey be sey pipu dey live get here relieve stress. So nai mek we dey celebrate am well well.

um Marriage, Di marriage rite wey I tell you sey e dey very very important. um, first tin first, I go tell you sey marriage, na very beautiful correct tin wey be sey even God for heaven, our baba God for heaven, e dey encourage sey mek when man and woman big, mek den comot leave dia mama and dia papa go start up dia own life, be togeda. Sey man den go join wit woman and den go turn one. Marriage na beta beta sweet correct tin, but di most important tin inside di marriage no be di white wedding gown um, no be to wear ashoebi, no be to do makeup, na be sey mek di man first first pee fit pay wetin we dey call di marriage rite, even if e no fit put canopy but mek e be sey e don kon meet your mama, e don kon meet your uncle, e don kon meet your family, tell dem sey e dey interested and den go give am list of di tins wey e go carry come kon marry you traditionally, because inside Nigeria we dey very particular about traditional marriage, we no dey carry our traditional marriage dey play um. So, once di man don kon see your pipu wit drink, den go kon tell am sey na laidis you go tek waka kon marry our daughter. Mek im try make sure sey um e don bring tins wey dey dat list, den pay di bridal, di bride price, because na di bride price go show sey yes e true true true true dis one na my own, yes. Inside Nigeria we no too too dey big on white wedding because na di western world nai dey do white wedding well well, even though sey we dey follow am dey do but di main way to pay for wedding, for um, to pay for traditional rite na to go meet di your wife pipu, collect list, buy di tins wey dey inside dat list, dat way once den don collect am, accept am, give you food mek you chop, you don automatically become dia son in-law. So, e dey very important sey mek you don go clear all dose tins so dat tomorrow den no go sey you carry person daughter put inside house, you neva even marry am, cos na wetin plenty pipu dey do. Plenty pipu go just come, carry um pikin, um person pikin go put inside house, e go dey born dey give am. Den no know sey normally normally, di girl suppose um, you suppose go marry dat girl di right way, you suppose go meet di parent sey ok, I wan marry your pikin, mey una give me list. Collect di list, den pay her bride price for di beta beta correct way, know sey wen you don pay, sey dis one na my own.

Hmm, to some ex ten ds, I feel sey di kind name wey you give your pikin go determine how dat pikin go tek dey. Hmm, sometimes, e get di kind name wey you go give your pikin, pipu wey dey outside, like outsiders go kon dey like look you one kind, go kon dey wonder, why you go give dat pikin dat kind name. For example, imagine sey pikin born, you dey call dat pikin outside, like dat is Essien for my dialect, Esssien, person dey call im pikin Essien, Essien means outside. Person go kon dey wonder why your mama, why your papa go kon dey give you dat kind name, and some times e dey cause self-esteem. Pipu fit use dat name dey mock dat pikin and den e get wetin we dey call prophecy, self-prophecy. You know sey e e get di kind name wey you go give your pikin, e o, dis pikin is a blessing, call am blessing, call am hope, call am victor, so when you dey pray e dey dey effective and dat name too wen you dey call am, to dey speak am into exis ten t fit help shape dat pikin well. So, me I believe sey di kind name wey you give your pikin get effect, because even for bible, some pipu change dia name inside bible. So, if pipu fit change dia name inside bible, wetin happen to di one wey you dey give your pikin. So, e beta sey wen you wan give your pikin name, mek you sti find take your time find beta name, and name wey be sey e go mek dat pikin dey comfortable, dey confident, pipu no go dey laugh am and no go dey give your pikin name wey be sey pipu no fit pronounce am, cos di moment wey pipu nor fit pronounce dat name na dier wahaa don tek start o. so, mek you try dey give pipu name wey be sey den go fit pronounce am and e go give dat pikin confident to waka even for midst of pipu because if you go call dat pikin any how kind name, di name fit kon dey affect dat pikin. So, me too I believe sey name dey get effect on children o, so e good mek we take our time, give our children name and nor just to give de pikin name but mek we dey declare di blessings of de lord upon dat pikin, every now and den for dat pikin. Mek we di, mek we tek our time dey bless di pikin, mek we no allow di kind name wey we give di pikin to kon dey affect affect dat pikin wrongly. So, e good mek we take our time give di pikin beta name cos na di name go determine how dat pikin go dey, yes.

How me I dey define success and wetin success mean to me. Hmm, success na wetin we dey call achievement. Yes o, success no be small tin o but success na sometin wey be sey even animal wan dey successful, human being wan dey successful, for dis life, everybody wan dey successful, cos once you don dey successful you go know sey dat set goal don dey achieved. Plenty pipu den get set goal nai mek sey you go see everybody dey wake up for morning, den dey do one or two sometin because, e get wetin den dey find, so you wan achieve dat particular tin and success to me na like self growt wey be sey you don invest in yourself, you don go like skill training or sometin, you wan make a difference, if na challenge, you wan like, you don beat yourself sey you dey resilient, because success nor easy o. Inside success you go see plenty plenty challenges wey go come your way, tins go challenge you in a way dat you no go even fit comprehend, but because sey you know wetin you want, you know wetin you dey work towards, e go kon mek you put your mind, put your body, put your souls to try sey you don achieve dis tin wey den dey call success. You go involve every part of your body just to make sure sey you dey successful towards one tin or di anoda. So, to me, success na some level of achievement wey be sey I go fit beat my chest say yes o, I stand alone, I do dis tin and I succeed. So, once you don invest for success na beta tin, because you go see some pipu inside dia family na only one person dey successful, na one person go kon lift di oda. Cos wen success dey, e dey mek you dey very happy, e dey bring happiness and you go kon get wetin we dey call fulfilment, yes, e just, fulfilment dey like sey, ah you don chop, you kon dey satisfied, so, na so success dey, e just dey like sey you chop well well and di food wey you chop kon mek you dey satisfied, you go kon dey happy, na so your body go dey sweet you because sey you as, na so your body go dey sweet you because sey you dey successful. So, success na sometin wey be sey everybody for dis life want wetin we dey call success. Success go mek you dey happy, e go mek you dey fulfilled and you go even dey very proud of yourself say yes, sey true true true true you succeed for dis tin wey you dey do. So, na wetin success mean to me be dat.

You sabi dat tin wey den dey talk sey um, healt na wealt, yes. I ney dey carry myself play, nai mek I ney dey carry di gym dey play too. I dey like to do beta beta workout o, yes, I dey like to do workout, every day, in three times in a week, I dey like to go gym, if I no fit go gym, I go mek sure sey I don waka for miles, I don waka for distance, I don wear my trekking shoe, wear am waka, maybe from one street to anoda street because sey I wan keep fit. And if you ask me di exercise wey me I like to do well well, na dat walking, di one wey be sey you go dey trek from one place to anoda, yes, na dat one, I dey like to do am well well for evening time. Anoda exrcise wey me I like, wey I dey enjoy to do well well na to waka for dat trade mill, yes. You see dat one, e dey help dey burn calories you go waka, you go feel, you go feel like sey yes you don dey exercise your bones. And ones you don do dat exercise finish, e go kon mek you feel light. Nowadays, you no even need dey very fat again, pipu now dey try dey lose weight, so you go kon mek you feel light, you go kon dey flexible. And anoda exercise wey me I like, I like yoga o, yes, I like yoga, yoga na di one wey be like sey you dey give your body peace, you no, you no need to stretch your body too much, you fit just stay dey meditate, dey use am dey tink one or two tins, dey tink of di peaceful moment wey fit come your mind. So, me personally, I ney dey carry exercise dey play, and inside dis exercise, e good mek you dey make sure sey you dey drink water well well cos three times in a week, mek we sey every Monday, Thursdays and Saturday, I must hit di gym or every Monday, Wednesdays and Sunday, I must find way hit di gym because body must dey fit. Because dis young young pipu now, den don dey um um shape body well well o, so you too, you must keep your body strong so dat you go fit get strengt to take care of your own grandchildren. Strengt na be di ultimate tin, so, me I ney dey carry my body dey play at all at all. So, na di way forward be dat, to stay fit, to dey fit and I dey like to do exercise well well, especially dat trade mill, yes, I fit dey ontop dat trade mill, waka for even more dan thirty minute, na walk wey be sey wen you waka you go feel am, your shoulders go dey light, your leg go dey free, all body go just dey free, you go dey see di sweat as den dey comot dey burm di calories, so na di best tin wey be dat.

Plenty ways dey wey person fit avoid over spending. Personally, how me I dey tek dey over, dey over, dey avoid over spending be sey, first tin first, I dey get budget. You see dat tin wey den dey call budget na very important sometin wey be sey I feel sey everybody must dey get budget. You must get weekly budget, you must get montly budget, so dat once you get budget your mind go dey, you go know sey dis mont na dis, na so so so amount I wan spend, dis mont I go spend fifty k, dis mont abi dis week I go spend like dis, you go calculate your transport, if na um public transport wey you dey use, if na um dis tin, if you get motor you go calculate how much fuel wey go buy for di week, wey go last you truout di week. So, budgeting dey very important. And anoda tin wey I dey do, I dey try dey identify my need and want, di tin wey I need and di tin wey I want, I go kon prioritise di ones wey I need, because na di need nai be di koko of wetin dey important for me. So, when I don prioritise di wetin I need, e go kon dey easy for me, I no go go dey spend money on di tins wey I just want, ok maybe I want dis tin, because everybody dey want am, but di one wey I know sey dis tin dey important na sometin wey go benefit me well well, uhumm, na dat particular one na I dey carry money dey buy. And den, I dey always set my budget goal, every week, I dey arrange my budget goal. So, once we fit draft wetin we dey call budget goal, you go know sey to spend money anyhow no good, you go, your head go dey correct, your mind go dey der, so you go know wetin you dey spend every day, you go limit your dis tin, your spending, so when you get budget goal, your head go dey straight and den, e if you dey use cash, cash dey help well well. Personally, I dey like to use cash well well, because if I use cash I go fit calculate how much wey I don spend so far, I ney dey like anytin wey I dey do transfer, I dey like mek I dey spend di cash wey I get, because if na fifty k dey my bag, once I don spend di fifty k mek e comot, I go know sey, hmm, I don spend fifty k for di week, but on e, when I kon dey do transfer, maybe today I transfer ten k, tomorrow five k, tomorrow, next tomorrow two k, I fit loose track of how much wey I don spend so far, but if I owe cash, yes, I go fit dey calculate di money well well. So, na di wey tins wey I dey do be dat, I dey do my budgeting, I go differentiate between my needs and my wants and den, I go also take time um understand di tins wey I need do, di important tins, so na how I dey tek over avoid over spending be dat.

um, I no really sabi all dis tins about spiritism and voodoo, but from wetin I don hear and from wetin plenty pipu don talk about am be sey spiritism dey like wen you conjure sometin, dey invoke sometin, and when e come to dis invoking, e just dey like sey you dey carry sometin go give satan and den im e go want sometin in return. So, na just give and take nai di whole tin be, give and take nai dis whole spiritism and voodoo be. Voodoo, wen, wen you hear voodoo di first tin wey come your mind sey na juju na e be, na juju na e be, na to go do juju and na, na act of wickedness and di tin be dey, e dey work sharp sharp, but e get consequences and one tin about dis tin be sey um e go mek you dey do wetin you no suppose do, e go dey request, maybe dat first time wey e go, dey fit sey mek you bring white fowl, di next tin you go hear mek you bring black goat, very soon den go dey increase am to elephant, di next tin you go hear sey mek you bring cow, so, na sometin wey be sey if you do am, um, e go dey chop you well well so, and den e fit go request for sometin wey be sey on a normal day, you no even fit find dat kind tin. And na act of wickedness. So, di major tin about dis voodoo tin na sacrifice. Once you hear voodoo, di first tin wey go kon your head be sey na sacrifices na you go dey make. Every day, you go dey do ritual, dey do ritual dey give di tin, dey do ritual dey give di tin, so, I feel like na di important part of di voodoo be dat, na di sacrifices wey you gats dey make, because if you no make sacrifices, if you no redeem di sacrifices, if you no do your ritual, di tin fit no work for you. So, you must get am for mind sey, as you don tek your two leg go dey do dat tin, you must do am reach di end and sometimes e dey dey house mey pipu turn back once den don start to dey do am den see di benefit, maybe di tin don dey give you plenty money and everytin. So, e dey dey bad for most pipu to turn back and some pipu if den wan turn back now, e go cause dem a whole lot of tins, e fit even cause dem dia life. So, na so dis whole um voodoo tin dey. <clears throat> personally, me I no dey in support of spiritism and voodoo, maybe witch, maybe juju sometin, I ney dey do am and I na, and I no go advise anybody mek e tek hand go do am. I go advise you sey make you use your two leg, hustle, use your two hand wey God don give you hustle, use your two eyes hustle instead of to go dey use am do wetin e no good.

Nigeria na country wey be sey, e get plenty diverse religion group and na di religion group wey dey dis Nigeria nai dey mek di country beautiful. Na di different diversity of dis religion na e dey mek everytin dey very fine for person eye. Now, for example, e get di northern part, na di northern part of Nigerians na di pipu wey we dey call di Hausa pipu, di hausa pipu den get dia own culture, dia own culture dey very different, di way wey den dey do tins, di way wey den dey talk, di way wey den dey dress, e go, when you see hausa person you go sabi because dia religion, den dey cover ijab for head, and dem den be muslim. Most of di hausa pipu wey you dey see, den be muslim pipu, especially um, den dey, den ney dey carry dia prayer time dey, dey play and den dey always get dia own festival, dia own season. Den um, e get oda group like, um, di sout west, di sout west wey be di yorubas. Di yorubas na very beautiful culture, wey you see di yorubas, na den wey den dey call minister of enjoyment. Yoruba pipu like enjoyment, den like to do party, den ney dey carry dia culture dey play, and den dey very big on respect. Di way wey den dey greet pipu, Yoruba person, if you wan greet am, di, di, if na man wey dey greet um, person, he go lie down, he go prostrate dey greet, den, if na girl wey dey greet person, she go kneel down dey greet, na to show you sey, ah, dis one na Yoruba, sey e, den train am well, e come from beta beta family um. And den, we get di igbo pipu, di igbo pipu dey o, na den wey den dey call di importer exporter pipu. Dis one, den dey very rich, den sabi do business, dia second name sef na investor, den sabi do business and den dey very patient wey den dey do business um, den ney dey carry dia culture play, na den wey be sey, once den wan <coughs> do wedding, e go see den, den go take time, den go do beta music, den go get dance and each of dis diverse um, diverse religion wey dey get e own dance and tradition. E get di way wey den dey dance, like mek I take you back to di Yoruba pipu. Di Yoruba pipu den dey use talking drum well well, den dey use talking drum dey dance, use am dey play, you go just see dem, wen den don use dat dia talking drum, you go just know sey dis one na Yoruba person na e be. So um, we get wetin den dey call um, di efik. Dis efik pipu na di pipu wey dey for Calabar, na pipu wey be sey den like beta food. Dia food dey sweet o, dia na, na dem get wetin den dey call afang, atama, editan, all dose soup na dem nai get am.

Um, di parenting style wey me I pick from my parent na di first tin wey I see sey na love. You see love, my two parent den dey alive and den get wetin den dey call love. Den use love carry train me, I see love even till today, I still dey see love for dia eye. Den use love train me as pikin. I no grow for family wey be sey love no dey, den use love tey train me and one tin wey I don notice for dis parenting sometin, my mama and my papa, den dey stand togeda dey make decision for person head. Dat time wey we dey school, if my mama talk sey na laidis e go be, e, once my papa come back na di same tin e go talk sey e go be, once e come back, na di same tin e go talk sey e go be. Two of dem, den dey stand dey talk di same tin, anytin wey my papa talk, nai wey my mama talk, anytin wey my papa talk, na wey my mama too go follow talk. Den dey togeda, den dey support each oda well well. I don see where den dey support, den dey support each oda to grow, even me as dia pikin, I don see den support me o, I don learn dat one well well, sey you must support your pikin, you must stand by your pikin and once dem beat you, if you do bad tin wey den correct you, no be sey den hate you, na because sey den like you naim make den dey correct you for dat tin wey you do. So, you go see dem, dem go shout, den go correct you, den go tell you sey dat tin wey you do dey bad, mek you no try am again. Wen den don talk like dat, you sef go know sey na true, sey dis pipu den dey do beta tin for you and den, den ney dey carry education play o, den go make sure sey den go give you di very best, so dat you no go go dey chook your eye outside dey say ah ah, na because sey den ney dey give me, den dey nake you, den go make you feel comfortable. One tin wey I don learn from my mama and my papa be sey, den go go all out, den go comot for dia way to make sure you dey comfortable, den go comot for dia way to make sure you dey happy, den go comot for dia way to make sure sey you feel like you be di best pikin for dis world, den go give you dat love, dat at ten tion, den go even carry me dey comot, den dey get time. My mama dey work, my papa dey work, but you no go ever sey den too busy for me, uhmm uhmm, dem nor dey ever form to busy for me. Den go create time follow me dey, create time ask me question. Like my mama, she dey sabi ask question o, she want mek you tell am everytin, she wan dey for my life. I like am sey she dey always wan dey part of my life, she go ask me question, dat mean, in dat way I nor fit hide anytin because na my mama be my best friend, na my papa be my best friend. I go find way talk to dem, any challenge wey I get, na dem be di first pipu wey I go fit talk to because of di kind relationship wey I get. And me too once I born pikin na dat kind relationship I wan get wit my own children.

Hmmm, di quality wey my role model dey possess na beta beta, correct correct, ogbonge quality. And if you ask me who be dis my role model, I go tell you sey my role model na my mama. Dat woman na very strong woman, she dey resilient according to oyinbo language, she dey resilience. Na woman wey be sey she dey stand strong for ground, na woman wey be sey she dey carry tins for her shoulder. I don learn plenty tins from my wom, from my mama, even for inside di marriage wey she dey, I don see her dey manage her house, I don see her wey she dey manage di home, den dey manage tins. You no go ever hear her dey go dey talk am for outside di way wey she dey manage tins, dey manage her own business, dey manage her work, na sometin wey be sey I dey admire her because she don create empire for herself. Di way wey she tek dey invest in herseslf na sometin wey I admire well well. Dat part wey she dey resilient, she dey strong, she dey very confident, she dey outspoken. My mama be person wey be sey once you do am sometin wey no good, she go come quietly kon tell you sey dat tin wey you do she no like am, na di fact wey be sey she no dey hide anytin for her, for her body dey sey ok, you go dey put you for mind, no, as you don don mek her vex, she go just tell you sey dis tin wey you do, I no like am, dis tin wey you do, I no happy wit am, so, na so my mama dey. Na person wey be sey she go dey very outspoken, she go tell you how e be, she go tell you sey see see see, see dis one wey you do, see dat one wey you do, I no like am, so I like di way wey she dey managed our family and de way wey she dey respect my papa, dey respect di home, she ney dey carry her family dey playo. So, na quality wey I don see for her, di way wey dey manage her work, dey manage her business, dey manage her friends, even dey manage her ex ten ded family, I like am well well. So, when I see a dose quality, how she dey stay very resilient, na person wey be sey most pipu dey even kon dey approach her, follow her talk to kon collect advice. She dey advise pipu even for marriage, she dey advise pipu even if you wan go school, she dey give dem beta beta advise and she be moda, she be moda no be just to but to oda pipu. E go see am, she get kind heart, she dey, she dey, she dey give, anytin wey she get she go give you, sofa sey she get dat tin and e dey between her power, she go give you dat tin. So, when I don see all dose fine fine sweet quality wey she dey possess, na sometin wey be sey I envy well well o, because me, I wan be like dat too, na di kind tin wey I want for myself be dat.